Dɔɔ ne bibiiri la. A dɔɔ dɔge la teŋɛ. Kaa bibiiri mine a are ka ba mine zeŋ a teŋɛ ka ba mine meŋ gbi dumo. A dɔɔ pɛgele la taŋgaraa, kyɛ ka kõɔ kolee biŋ o nimitɔɔreŋ.

Lɔyaga la are kaa mine e sɔglɔ, kaa mine meŋ e tampɛloŋ. Ka kyanse a are kaa z a lambori kaŋa e zeɛ kaa lambori kaŋa meŋ e tampɛloŋ

Pɔgebɔ ane dɔbɔ la are. Ka talaare ne bogtiri kyɔŋ fuolii. Ka pɔge kaŋa le wogyɛ o nyaa poɔ, kyɛ pɛgele koŋkolee. Ka bibile kaŋa meŋ are, a pɛgele laalee.

Pɔge la zeŋ dakoolee zu, ka bootiri ayi biŋ o niŋesogɔ. A booti kaŋ eɛɛ pelaa ka kaŋa meŋ e sɔgelaa. A pɔgɔ pɛgele la soɔ o nu poɔ. O le la duuku o zu poɔ.

Mͻnii ane gbeŋini la. Ka a gbeŋini ma pͻge la a mͻnaabo kaŋa. Ka a gbeŋini kaŋa te yi a puori a.

Pɔɔbɔ ane bibiiri la zeŋ a toore nu woore, a sɛllɛ tebilii. A pɔgɔ su la kparo tempelaa. Kaa bibiiri ka kaŋa su kparo sɔglaa, ka kaŋa meŋ su kparzeɛ.

Dͻbͻ la are, ba mine su la kaaya sͻgelͻ a eŋ nͻͻte woore, ka kaŋa meŋ su kaaya zeere a are dielee kaŋa poͻ. Ka kaŋa meŋ seԑ kuri zeԑ ane kpare tampԑloŋ a pԑgele saare.

Dɔbɔ bata la are a su kpare zeere, a vɔgele kpogili kyɛ ka ba nuuri toore tore a nyɔge kuri bɔle a are ne.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

Lɔɛ ayi la a are, lɛze… kaŋ eɛ lɔzeɛ, ka kaŋe lɔpeɛlaa. A lɔzeɛ nyebogiri zaaŋ ŋmore. Ka lɔpelaa meŋ nyebogiri laŋ ne o lombori zaa a ŋmore.

Bibiiri la zeŋ dɛre zu, a zeŋ dɛle dankyini, ka bɔtɔre biŋ ba niŋesogɔ. A bibiiri mie su la kaayare kaa e vaare, ka ba mine seɛ kuri ŋmaara kaa e dɔre.

Noba yaga la are, dɔba ne pɔgeba, ka ba mine su bonsɔgelɔ ka mine meŋ su kaayatampɛloŋ. Ka ba mine zeŋ dakogi zu. Ka a a dɔɔ kaŋa gbi a pɔge kaŋa niŋeŋ, kyɛ ka kũũ daga biŋ o puoriŋ.